A yau tattaunawanmu ze gudana ne kaman haka a ƙarƙashin wannan darasi um ta yaya asibitocinmu za su kiyaye tare da darajan um daliln marasa lafiya wannan tattaunawan nawa zan yi shi ne a kusan kaman kashi um gaɓa bakwai um gaɓa ta farko shi ne ta hanyan tattaunawa ta hanyan tattaunawa me inganci a asibitoci su tabbata da cewa su na tattaunawa da marasa lafiya da iyalansu don fahimtar don fahimtar addininsa da kuma hukuntawarsu na um musamman wannan na iya zama na iya zama ta hanyar tambayar game da abubuwan da suka shafi abinci a duk ko wasu al'adu da suke so su bi in ya ta biyu ita ce kamar haka hanya na biyu ita ce kamar haka watan shiga cikin jagorancin shiga cikin jagoranci lalle da malaman addini asibitoci su tabbar da cewa su na da damar samun jagora daga malaman addini ko temakawa wajen samar da goyon bayan se na ukun su se na ukun su shiga cikin jagoranci lalle da malamai addini su tabbatar cewa su na da damar samun jagora daga na addini kowace za su iya taimakawa wajen samar da goyon bayan a um se na huɗun su kamar cigaba daga kafa dokokin umm ana ƙara um yawan um ƙarfafawa marasa lafiya yin hakan su ka haɗa da buƙatun addininsu domin su tabbatar da cewa an girmama ra'ayinsu a ciki shawarwarin lafiya se kuma na biyar shi ne kaman haka um a girmama al'ada girmama al'adun addini asibitoci su samar da yanayi da ze ba wa marasa lafiya damar bin al'adun al'adun addininsu kamar bayar da lokaci don addu'ar sa don addu'a samar da wuraren ibada ko kuma bin ƙa'idoji na a binci um se na shida a taƙai ce sauran sai zai tsaya a kan haka.

A yau tattaunawanmu ze gudana ne me yasa hanyoyin inganta fahimtar da da al'adun da addini a asibitoci a na ɗaya? na ɗaya shi ne gabatar da shi ta hanyar horar da ma'aikatan asibiti a shirya kwasakwasai dake koyar da ma'aikata game da al'adu daban-daban da addinai misali horon fahimtar da al'adu da addini a fannin lafiya wanda ze mayar da hankali kan yanda ake girmama da ɗabi'un da imani na marasa lafiya hanya ta biyu shi ne gabatar da darussan da da gajeru um koyar da mahimmancin sanin al'adu yanki da ake yi wa aiki tattaunawa da malamai ko ko shugabannin addini don ba da haske kan buƙatun addini na marasa lafiya hanya ta uku shi ne ƙirƙiran jagoranci aiki a samar da takaddu ko littafai dake bayani yadda za a bi da marasa lafiya kaman haka um wannan ma hanya ce wadda yake za ta iya temakama marasa lafiya wajen fahimtan? al'adunsu da abin nan da girmama al'adunsu um se kuma ta hanyar um tattaunawa da marasa lafiya don fahimtan addininsu da al'adunsu shi ma yanda ma'aikatan asibitin su ka fahimci haka nan ka san addinin marasa lafiya da al'adunsu za su iya daraja musu addinin nasu da al'adunsu um se na um na gaba kuma shi ne ba marasa lafiya daman su bayyana abin da buƙatunsu da suke da shi na yanayin addininsu da al'adunsu wannan nan ma ze temaka wajen ma'aikatan asibiti da su fahimci addinan nasu da al'adunsu don su daraja musu addininsu da al'adun nasu wannan shi ne ɗan taƙaitaccen abin da muke da shi

Yin tattaunawa ya kasance a bisa kan uhm hanyoyi da tsarin inganta juriya ga addinai a asibitocin mu uhm zan tattauna shi ta wajan kashi uku ne uhm kashi na farko shine gamsuwar majinyata lokacin da asibiti ya nuna juriya da girmamawa ga adinnin majinyata suna jin an girmamasu da al'adun su wannan yana karfafa amincewa ga likitoci kuma yana kara gamsuwa ga kulawar da ake basu hanya na biyu shine sakamakon lafiya idan majinyata suna jin ana girmama addinin su suna fi sunfi yarda da shawaran likita kuma suna bin hanyoyin jinya yadda ya kamata wannan yana taimakawa wajan samun sauƙi cikin sauri da kuma inganta tun sakamako na lafiya hanya ta uku itace lafiyar maikatan lafiya maikata dake aki a wuri mai juriya da girmama addinai suna jin kwanciyar hankali da kariya daga daga matsin lamba ko sa ko saɓani na hakida wannan yana ƙara hadin kai da rage gajiya ko ko a wajan aiki wayannan sune daga cikin hanyoyin da yake uhm tsarin da za'ayi don inganta juriya ga juriya juriya ga addinai na uhm kamar yadda nace gamsuwar majinyata ta hanyar gamsuwar majinyata inka gamsar da majinyata lokacin da asibiti yana juriya da girmamawa da addinin majinyata suna jin an girmama su da al'adunsu wannan yana karfafa amincewa da likitoci uhm kuma yana ƙara gamsuwa da kulawar da ake basu wayannnan hanyoyi suke da wannan din insha Allahu.

uhm tautaunawan namu ze kasance ne ga yada asibitoci za su iya daiaita inganta juriya da addinai daban-daban tare da tabbatar da cewa duk marasa lafiya suna samun kulawa daidai da mutunci ba tare da ba ba tare da la'akari da addininsu ba a cikin harshen hausa ɗaya daga cikin shine ta hanyar horar da maikata insu ta aibitoci su tabbatar da cewa maikatunsu sun samu horo kan bambancin al'adu da addinai domin su fahimci yadda zasu kula da marasa lafiya ba tare da nuna wariya ba hanya ta biyu shine girmama bukatun addini idan mara lafiya yana da bukatu na musamman bisa ga addinin sa kammar yin addu'a ko gujema wasu nau'oin abinci ko magani asibiti ya kamata yayi kokarin tallafa wa wannan bukata mutukar hakan ba ze cutar da lafiya ba hanya ta uku kuwa itace kafa manufofi masu adalci a sama da tsare-tsare a cikin asibiti da ke gabatar da cewa kowa yanada da dama ɗaya tare da matakan da za'a dauka idan aka samu nuna wariya ko kyama saboda addini hanya ta huɗu shine kira da malamai da jagororin addini asibiti su hadda kai da jagororin addinai daban-daban domin samun lafiya fahimtar juna da sukaka matsaloli idan sun taso hanya ta biyar itace bincike da sauraro sauraro koke-koke su tanadi hanyar da marasa lafiya ko maikata za su iya kai rohoton nuna bambanci tare da tabbatar da cewa ana bincikar wadannan rahotanni yadda ya kamata.

um Ga amfanin shayar da nono ga cigaban ƙwaƙwalwa da basiran jarirai da kuma yadda hakan ke ta tasiri ga karatunsu da aikinsu anan gaba a harshen Hausa Amfanin shayar da nono ga cigaban ƙwaƙwalwa da basira Na ɗaya Inganta cigaban ƙwaƙwalwa. Ruwan nono yana ɗauke da sinadarai kamar um wasu sinadarai wanda yake taimakawa wajen girmama girma da aiki da ƙwaƙwalwa Na biyu ƙaruwar basira Bincike ya nuna cewa, jariran da aka shayar da nono sunfi samun sakamako me kyau a jarabawa na ƙwaƙwalwa fiyeda waɗanda aka fi baiwa madarar roba um kare ƙwaƙwalwa daga cututtuka Ruwan nono na taimakawa wajen kare ƙwaƙwalwar jarirai daga kamuwa da cututtuka masu illa ga ƙwaƙwalwa kamar ciwon huhu da da sauransu Haɗin kai tsakanin uwa da jariri shayarwa na ƙarfafa zumunci da jin daɗi tsakanin uwa da jariri wanda ke taimakawa wajen lafiyar tunani da halayya wai waƴannan sune daga cikin um binciken dana gabatar na amfanin ,amfanin nono yawwa amfanin shayar da nono uwa? ?uwa ga ga amfanin shayar da nonon uwa ga jarirai um in kai, in akai la'akari da yadda irin sinadaran da suje cikin nono tabbas yana inganta cigaban ƙwaƙwalwa wadda yake nuna jariran da aka shayar dasu nonon uwa sunfi kaifin ƙwaƙwalwa wajen ɗaukan karatu da hararo abinda suka koya. Waton tunasowa da abinda suka koya wajen in aka tambayesu su iya amsawa fiyeda wanda aka shayar dsu madara ce ta roba Haka kuma yakan ƙara sanya dangantaka tsakanin uwa da jaririn ta saboda haɗa jikin nan da take wajen bashi nono yana ƙara sanya dangantaka a jikinsu Wannan shine ɗan taƙaitaccen bayani da nayi akan um mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Nagode.

? um a wannan tattaunawa zamu tattauna ne um ta hanyan yadda shayar da nonon uwa yake haɓaka tattalin arziƙi arziƙi um ta hanyoyi kaman haka Amfanin tattalin arziƙi na shayar, na shayar da nono Na ɗaya Ajiye kuɗi ga iyalai Shayar da nono yana kawar da buƙatar siyan madaran roba wanda keda tsada sosai wa da sosai a kasuwa wannan ta hanyar hakan zaisa iyaye su samu wa iya tattalin arziƙin su domin kuɗin da zasu kashe wajen siyan um madaran roba ze zama cewa sun adana shi memakon haka zasu shayar da nonon uwa ne hakanan yana rage yawan kuɗin da ake kashewa wajen siyan kwalabe tsafata um um tsaftace, tsaftace su da kayan ɗumama madara um sannan kuma banda ta wannan hanya yana ƙara? temaka wajen iyaye, yana ƙara temaka ma iyaye basu da eh, iyaye basuda buƙatan ziyartan asibiti akai-akai saboda yawan cututtukan da jarirai ke kamuwa dasu idan basu in idan basu sha nono ba um na gaba kuma shine rage kuɗaɗen kiwon lafiya jarirai da ake shayarwa da nono sukan fi samun lafiya don haka suna buƙatar kulawar likita likita ƙasa da yadda ake buƙata da waɗanda ba'a shayar dasu nono ba saboda wannan nonon sinadaran da yake dashi na wajen basu kariya ga wasu, kamuwa da wasu cututtuka ya bazasu dinga halattan asibiti aka-akai ba wannan yana rage nauyin dake kan asibitoci da cibiyoyin lafiya musamman wajen kula da cututtuka irinsu gudawa mura da kumburin kunne ya ya yakan kuma taimaka wajen rage mace-macen jarirai da yara ƙanana um na uku kuma shine yana inganta tattalin arziƙin ƙasa rashin yawaitar, yawaitar cututtuka yana nufin ƙarancin rashin aiki daga iyaye saboda kula da yaro mara lafiya ya kuma rage asarar albarkatu da lokaci a fannin kiwon lafiya wannan taƙaitacce kenan.

Shayar da nonon uwa yanada tsari me kyau ga muhalli idan aka kwanta, idan aka kwatanta da amfani da madarar roba ga yadda hakan ke faruwa a harshen Hausa Na ɗaya Rage fitarda hayaƙin gurɓatan iska ai shayar da nonon uwa baya buƙatar masana'antun sufuri ko amfani da makamashi wajen sarrafawa amma madarar roba na buƙatar masana'anta marasana'anta jigila da ɗumaman ruwa wanda ke ƙara yawan hayaƙi wanda ke ƙara? yawan hayaƙi a cikin iska Na biyu Rage sharar gida da kaya Amfani da madarar roba yana buƙatar kwalaye roba, da kuma kwalban shan madara waɗannan abubuwan waɗannan abubuwa na ƙara yawan sharar dake ɓata muhalli shayar da nono kuma baya buƙatar irin wannan kayan Na uku Rage amfani da ruwa da albarkatu samar da madarar roba na buƙatar ruwa mai yawa da albarkatu daga dabbobi kamar irin shanu hakan yana rage albarkatun ƙasa da za'a iya amfani dasu a wasu fannoni Na gaba kuma kariya um shayar da nono, shayar da nono yana bada kariya ga lafiyar jarirai da uwa shayar da nonon uwa yana ƙara lafiyar uwa da jarirai yana rage buƙatar ziyartar asibiti da magunguna wanda suma sunada tasiri ga muhalli ta hanyar sarrafa magunguna da jigalar marasa lafiya kammalawa shayar da nono hanyace me tsafta da kare muhalli idan aka kwatanta da amfani da madarar roba wanda ke haifar da gurɓatacciyar muhalli daga samarwa har zuwa zubar da shara wannan shine a taƙaice, nagode.

um zamu tattauna ne um amfanin shayar da nono ga lafiyar haihuwar mata ciki hadda kariya daga cutar nono da ta da ta mai, da ta mahaifa Amfanin shayar da nono ga lafiyar haihuwa mata Na ɗaya Karewar cutar nono shayar da nono na rage yiwuwar mace ta kamu da cutar nono wannan na faruwa ne saboda yana rage yawan canje-canjen um canje-canjen um wasu ƙwayoyin abinnan a a jikin mace wanda keda, alaƙa da samuwar cuta kar um karewar karewar cutan mahaifa yawan shayar da nono yana taimakawa wajen hana mace kamuwa da cutar mahaifa yana yana daƙile yawan yana daƙile yawan wasu um fitowar ƙwai wanda ke iya haifar da matsaloli a hai a, a mahaifa yana kuma taimakawa wajen tsaftace mahaifa lokacin da mace ke shayar da jariri mahaifarta na matsewa ta dawo dai-dai wanda ke hana zubar jini mai yawa bayan haihuwa da kuma rage kumburi sannan nagaba kuma shine, yana rage haɗarin ɗaukar ciki bada gangan ba shayar da nono na iya hana haihuwa na wani lokaci musamman cikin watanni shida na farko idan mace bata fara samun al'ada ba wanda ke kare lafiyar mahaifa um na, na gaba kuma shine yana rage ƙiba bayan haihuwa shayar da nono yana taimakawa wajen ƙona kitsen da mace ta tara lokacin ciki wanda ke taimakawa jiki ya dawo dai-dai nagode.

um zamu tartauna ne um mahimmancin shayarwa da nono yanada matuƙar mahimmanci wajen haɓaka garkuwar jikin jariri musamman a watannin farko na rayuwa ga yadda hakan ke temakawa tsarin garkuwar jikin jariri da kuma fa'idojin dake tattare da shi a harshen Hausa yadda shayarwa ke temakawa garkuwar jiki Na ɗaya kariyar farko daga cututtuka nonon uwa yana ƙunshe da sinadaran kariya kamar kamar masu kare jiki musamman wanda da ke hana ƙwayoyin cuta shiga cikin jikin jariri Na biyu Haɓaka tsarin garkuwar jiki Nonon uwa yana ƙunshe da sinadarai kamar um ya yana ɗauke da sina na na? dake waɗanda ke temakawa garkuwar jiki wajen girma da ƙarfafa kansa um na gaba kuma shine, rage haɗarin kamuwa da cututtuka jariran da ake shayarwa da nono sunada ƙarancin kamuwa da cututtuka kamar ciwon kunne, gudawa, mura da tarin fuka Gina sinadaran kariya gina sinadaran kariya na musamman A lokacin da uwa ta kamu da wani nau'in ƙwayar cuta jikinta yana samar da kariya ta musamman ta musamman da take turawa cikin nonon domin jariri ya sami kariya yakan kuma um na gaba kuma shine temakawa garkuwar hanji Nonon uwa yana temaka wajen samar da ƙwayoyin halitta masu amfani a cikin hanjin jariri, wanda ke temakawa wajen yaƙar ƙwayoyin cuta yanada kum fa'idodi, um fa'idodin garkuwa da jiki daga shayarwa rage haɗarin kamuwa da cutar a asma um??? wanda yakeyin yana ragin um yana ragin haɗarin kamuwa da cutar numfashi temakawa wajen hana cutar shuga da wasu cututtuka da wasu cututtukan kuma wannan shine a taƙaice tattaunawar mu akan wannan um darasin nagode.

um zamu tattauna ne ta hanyar da, yadda ma'aikatan lafiya da masu zartar da dokoki zasu temaka wajen ƙarfafa shayar da nono um na ɗaya ilimantarwa da wayar da kai ta hanyar ilimantarwa da wayar da kai a riƙa wayar da kai ga iyaye mata da dangi gameda mahimmancin shayar da jarirai nono musamman a cikin watanni shida na farko a tanadi horo ga ma'aikatan lafiya kamar ma'aikatan asibiti da anguwan zoma domin su riƙa bada sahihan bayanai ga iyaye mata a samar da kayan karatu da wayar da kai cikin Hausa domin su dace da fahimtar al'umma a kuma samar da temako da kayan aiki a tabbatar da cewa akwai ɗakunan shaƙatawa ko ɗakunan shayarwa a asibitoci a da da da ofisoshi da wuraren aiki domin sauƙaƙawa mata shayarwa a riƙa bada shawara da tallafi daga ƙwararru a fannin shayarwa??? a asibiti? a asibitoci da cibiyoyin lafiya na uku kuma manufofi da dokoki a zartar da dokoki da zasu baiwa uwa hutu mai tsaho bayan haihuwa domin su kula da jarirai da shayarwa a hana talla da sayarda madarar roba a wuraren lafiya musamman inda zasu iya hana mata shayar da nono A goyi bayan shirin a koyi bayan shi,a goyi bayan shiri wanda ke ƙarfafa ayyukan da ke temakawa uwa da jariri su fara shayar da nono tun daga haihuwa nagode.

um Zan bada amfanin shayar da nono kacokan ga lafiyar haihuwar mace da kuma kariya daga cututtuka kamar na nono da na ƙoda a cikin harshen Hausa Amfanin shayar da nono kacokan ga lafiyar haihuwa da kariya daga cututtuka Na ɗaya Kariya daga cutar nono shayar da jariri nono na temakawa wajen rage yawan yawan yawa yawan um kamuwa da cututtuka a jikin mace wanda hakan na rage haɗarin kamuwa da cutu, cutar nono Na biyu kariya daga cutar ƙoda Lokacin da mace ke shayarwa tana samun wani yanayi na dakatar da haila wanda hakan na rage yawan sauyin sauyin um wasu sinadarai da sukan cutar da ita kuma yana iya hana ƙwayar haihuwa ta tsufa da wuri wannan na temakawa rage haɗarin kamuwa da cutar ƙoda Na uku daƙile ɗaukar ciki da wuri shayar da nono na hana mace samun haila na wani lokaci wanda hakan na iya hana ɗaukar ciki da wuri bayan haihuwa Na huɗu um temako wajen dawo da tsarin haihuwa bayan haihuwa shayar da nono na temakawa wajen dawo da mahaifa cikin yadda take kafin ciki ta hanyar ƙarfafa matsewarta Na biyar Rage haɗarin cututtuka masu nasaba da haihuwa masu shayar da nono sunada ƙananan haɗari na kamuwa da wasu cututtuka irinsu ciwon mahaifa da wasu cututtuka daban-daban idan idan kinaso zan iya taimakawa da wata taƙaitacciya, rubutacciyar jawabi ko ƙasida akan wannan batun nagode.

? Ga wata hanya, da masu bada kulawar lafiya,? da masu tsara manofofi za su iya tallafawa shayar da nono,? kawai,? ga jarirai,? cikin harshan hausa. Yadda masu kula da lafiya da masu tsara manofifi za su iya tallafawa shayar da nono,? kaɗai.? Na ɗaya.? Wayar da kai da ilmantarwa.? A shirya taruka,? da,? lekcoci,? don ilmantar da iyaye,? mata da iyaye maza mahimmancin shayar da nono kawai,? har zuwa watanni shida, ba tare da ƙara wani abinci ko ruwa ba.? Yin amfani da hanyoyin sadarwa kamar redi'o,? talebijin, da kafofin, da kafafen sada zumunta,? da harshan hausa, dan yadda sakamakon, yadda saƙonnin, na ilimi dan yaɗa saƙonnin ilimi.? Na biyu.? Bayar da taimalko da kayan aiki.? Samar da cibiyoyin shayar da jarirai, a asibitoci da cibiyoyin lafiya inda iyaye mata za su samu,? shawarwari,? daga ƙwararro. Bayar da taimako,?? Hotar da ma'aikatan lafiya,? don su riƙa, taimakawa da bada goyon baya, ga mata masu sharwa.? Na uku.? Manofofi da dokoki.? Samar da dokoki da ke, da ke kare haƙƙin uwa,? ta samun hutu na haihuwa,? na watanni shida,? da biyan da biyan albashi gaba ɗaya.? Samar da wuraren da suka dace da mai shayarwa,? a wuraren aiki,? da jama'a.? A na,? tallata madarar ruba,? ga jarirai da su ka kasa, su ka, su ka kasa, su ke ƙasa da shekara ɗaya.? Na huɗu. Tallafawa iyaye, da al'umma.? Ƙarfafa, gyuiwar iyaye, maza da dangin uwa,? wajan tallafa mata wajan shayar da jarirai.? Taimaka wa ƙungiyoyi,? ko ƙungiyar mata da ke,? wayar da kai,? game da lafiyar uwa,? da jariri.? Na gode.?

? Ga amfanin shayar da jariri nono,? kawai,? ga uwa musamman, wajan hana zubar jini,? bayan haihuwa,? da kuma taimakawa wajan, komawar mahaifa da wuri,? cikin harshan hausa. Na ɗaya.? Hana zubar jini bayan haihuwa.? Shayar da jariri nono,? ya na ƙarfafa,?? sakin sinadaran sinadarai wanda,? ke taimakawa wajan,? matse mahaifa.? Wannan matsewar ya na hana zubar jini, da yawa bayan haihuwa. Na biyu. Komawar mahaifa da wuri.? Da ake sakawa,? yayin shayar shayarwa,? ya na taimakawa mahaifa, ta koma da wuri,? zuwa yadda su ke kafin ɗaukar ciki.? Wannan ya na rage, yuwuwar matsalolin da suka shafi mahaifa,? bayan haihuwa. Na uku.? Ƙarewar uwa,? karewar uwa daga,? cututtuka.? Shayar da jariri nono, ya na taimakawa wajan rage yin? kamuwa da cutan nono,? da cutar mahaifa.? Na huɗu. Ƙarewar,? karewa daga, daga ɗaukar ciki da wuri.? Idan uwa ta na shayar da jariri nono, kawai,? ya na iya hana haihuwar ciki,? ya na iya hana samuwar ciki, na wani lokaci,? musamman,? a watanni shida na farko.? Rage ƙiba bayan haihuwa.? Shayarwa,? na amfani da, kuzari sosai,? wanda ke taimakawa uwa rage ƙiba,? da ta samu yayin ɗaukar ciki.? Ƙarfafa soyayya tsakanin uwa da jariri. Yayin da uwa ke shayarwa, ta na jin kusancin jaririnta.? Hakan,? ya na ƙarfafa zumunci da soyayya tsakaninsu.? Idan ki na so, zan iya rubuta wannan, a tsari mai kyau,? don amfani da shi,? a koyarwa,? da wayar da kai. Na gode.?

? Ƴan'uwa barkanmu da warhaka.? Tattaunawarmu na yau, ya ƙunshi,? yadda shayar da nono kaɗai,? ke rage haɗarin,? haɗarin kamuwa da cututtuka da wasu, abubuwa ɗin da ba a buƙatarsu.? Na ɗaya. ?Ƙ Ƙarfafa garkuwar jiki.? Shayar da nono ya na ƙarfafa garkuwar jiki.? Nono na uwa, ya na ƙunshe da,? sinadaran kariya,? kariya masu yawan gaske,? waɗanda ke taimakawa, wajan kare jarirai, daga cututtuka kamar,? mura,?? da waɗanda, za su iya,? haifar fa matsaloli masu tsanani,? da ke da nasaba da,? da cututtukan da kan wahalar da yara.? Na biyu kuma, inganta lomfashi da lafiyar,? huhu. Jariran da ake,? shayar da su da nono kaɗai,? sukanfi samun ingantaccen tsarin,? lunfashi, wanda ke rage yuwawar matsaloli,? da ke haifar fa wasu cututtuka ɗin.? Na uku. Inganta samun barci, barci,? inganta samun barci, mai lafiya.? Shayar da nono kaɗai,? na taimakawa jarirar su fi samun barci mai kyau,? da lafiya,? wanda ya na da alaƙa da rage,? haɗarin kamuwa da wasu cututtuaka ɗin.? Na huɗu.? hulɗa tsakanin uwa da jariri.? Shayarwa,? na ƙarfafa kusanci da hulɗa tsakanin uwa da jaririnta,? wanda ke taimakawa wajan,? lura da, wanda ke taimakawa,? wanda ke taimakawa wajan lora da canje-canje, a jikin jariri cikin gaggawa.? Taƙaitaccen bayani kan yadda,? ya ke aiki.? Nono na ƙara yawan farkawar, farkawar jarirai,? yayin barci,? wanda ya na taimakamusu su guji, dogon barci mai haɗari.? Nono na rage, yawan kamuwa da cututtuka,? na numfashi,? da na ciki,? waɗanda ke ƙaruwa,? da haɗari masu yawa.? Sauran sinadarai a nono, a nonon uwa,? na da tsari wajan kare,? jijiyoyin zuciya,? da ƙwaƙwalwa daga matsaloli da,? da ka iya janyo mutuwa kwatsam.? Wanna shi ne ɗan taƙaitaccen tattaunawa da mu ka yi akan ƙasida ɗin. Na gode.

? Ah, tattaunawanmu na yau,? zamuyi ne bisa kan irin matsalolin da,? latsa nonon uwa ya ke haifarwa,? ya ke shayar da yaro,? da kuma alamomi,? da yadda za'ayi a gane su.? Ah,? ga wasu daga cikin,? sanannun dalilan da ke,? janyo matsala wajan latsawar jariri,? a nono,? da kuma hanyoyi da za'a iya gano su.? Na ɗaya. Matsalar matsayi.? Ahh, dalili.? Idan jariri bai kasance cikin,? daidaitaccen matsayi ba,? yayin shayarwa.? Alamomi.? Jaririn,? baya fuskartar uwar,? da ƙyau,? ba ciki da ciki ba,? ko kuma,? kan sa ya na,? karkace,? uwa na jin zafi sosai a wajan nono,? a ah, sosai a nono.? Na biyu. Latsa,? mai rauni.? Dalili.? Jariri na kama kan nono kawai,? ba tare da,? ya yi la'akari da abubuwa ba,? fatar da ke kewaye da, ba tare da ya yi la'akari da fatar da ke kewaye da nono ba.? Alamomi.? Uwa na jin zafi,? a na jin sauti,? a na jin sauti,? yayin shayarwa,? jariri baya ƙoshi,? ko baya,? ƙara nauyi.? Na uku.? Nonon,? da bai fito da, bai fito ba,? ko wanda ya shige ciki.? Dalili.? Jariri na da wahalar kamawa idan nono bai fito ba.? Alamomi.? Jariri ya na kasa kamawa,? ko, ya na daina latsa bayan,? ƙanƙanin,? bayan ƙanƙane,? kaɗan.? Na huɗu.? Gajeran,? harshe.? Dalili. Idan harshe ya na da,? ɗaure, da ke hana mutsi, yadda ya kamata.? Alamomi.? Jariri ba ya iya tsayawa da ƙyau,? a nono. A na jin, ƙarar ƙiki, ya na ɗaukar, lokaci sosai wajan shan nono.? Wannan ɗan shi ne taƙaitaccen, matsaloli da dalilai, da yadda a ke gane wa,? kamar yadda muka tattauna. Na gode.

? Zamu bada bayanai ne yadda iyaye mata za su iya daidata matsayin,? da haɗa jariri, ga nono,? yadda ya kamata,? domin samun ƙyaƙƙyawan,? latsa, latsa nono, da kuma gujewar ciwo,? ko jin zafi,? yadda uwa zata dai-daita kanta,? da jariri,? don samun ƙyaƙƙyawan,? latsa ba tare da jin zafi ba.? Na ɗaya,? zama cikin ƙwanciyar hankali,? ki tabbatar kina zaune, cikin ƙanciyar hankali,? ko a kankujera,? mai dogon baya,? ko a kan gado? ki goyi, ki goyi bayan ki,? da matsayin,? da matashin kai,? ko matashin,? ko matashi,? a ƙafafun ki,? idan ya zama dole.? Na biyu, riƙe jariri dai-dai? ki tabbata fuskar jariri, ta na fuskantar nono,? jikin jaririn ya kasance dai-dai da na ki,? kafaɗa kafaɗa,? ciki da guiwa,? su na layi guda,? bakin sa ya na kusa da,? nono,? ba sai kin matsa,? matsa, nono, ba sai kin matsa nono, zuwa bakin sa ba sosai.? Na uku,? taimaka ma sa ya buɗe baki sosai,? ki shafa kan nono,? a saman,? a saman leɓen sa na ƙasa,? domin ya bude baki sosai,? kamar ya na yin harbi, lokacin da ya buɗe baki sosai.? Na huɗu,? shigar da nono cikin bakin sa,? nonan, nonan ya shiga bakin jariri sosai,? ba kawai kan nono ba,? leben sa na kasa ya buɗe, ya buɗe,? kasa,? ya na kam, ya na kama da,? ya na, ya na kama, ya na ka, ya na da, ya na kama da baki na kifi, ya na kama da baki na kifi,? kusa da hancin jariri,? ya na gaban nono,? batare da ya na matse hanci ba.? Na gode.?

A yau za mu tattauna ne bisa kan wasu dabaru, don shawo kan matsaloli kamar matsalolin kamun nono da jarirai ke fuskanta sakamakon ɗaure harshe, ko leɓe ko laɓɓa da kuma lokacin da ake buƙatar mu shiga shiga likita na 1 amfani da dabarun shayarwa na musamman, yin amfani da matsayi daban da ban yayin shayarwa kamar kwance ko riƙe jariri da jikinsa, na fuskantar na'uwa taimakawa jaririn da hannu wajen buɗe bakin sa sosai, kafin fara shayarwa. Na 2 neman taimakon ƙwararru masu ilimin shayarwa suna iya duba yadda jariri yake kama nono da kuma bada shawarwari, ko horo ga uwa da jariri. Na 3 yin atisayin harshe da laɓɓa ga jariri, wannan yana taimaka wajen sassauta motsin harshen ko laɓɓan jariri kafin a yanke shawarar shiga likita Na 4. Amfani da kayan taimako a wasu lokuta ana iya amfani da? bututun shayarwa, don sauƙaƙa kama nono har sai an magance matsalar loka cin da ake buƙatar shiga likita, idan jaririn yana da wahalar cin, shan nono sosai, ko kuma yana rasa nauyi idan uwa na jin raɗaɗi sosai, ko rauni saboda rashin kyawun kama nono idan an tabbatar cewa ɗaure harshen ko laɓɓan, na hana jariri cigaba da shan nono yadda ya kamata likita na iya duba da yiwuwar yin aiki don gyara matsalar nagode. Eh, wannan shine ƙarshen tattaunawar na mu, na wannan darasin, nagode.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

A cikin wannan tattaunawar ina so in bada wani ƙarin ilimi ne um um da wasu, da wasu dubaru da zsu iya taimkawa jarirai dake da matsalar motin baki ko shan nono wajan kama nono da yin shayarwa yadda yakamata yadda yamakata dubarun taimakawa jarirai masu matsalar kama nono da shan nono na ɗaya tsara matsayin jariri da uwa ki tabbata jaririn na fuskantar nonon cikin sa na fuskantar jikin ki gaba ɗaya za'a iya amfani da matsayin za'a iya amfani da matsayi na um shayarwa taimakawa bakin jariri ya buɗe sosai ki shafa nonon a gefen bakin jariri domin ya buɗe baki sosai kafin ya kama idan baki bai idan baki baki bai buɗe um kyau ba, indan baki buɗe baki sa kyau ba yana iya shafar yadda za yadda yake yadda yake yadda yake shan nonon na uku amfani da na uku amfani da wannan amfani da wannan matsawa wannan na nufin matsa nonon a hankali yayain da jariri ke sha domin taimaka masa samun madara cikin sauƙi musammam idan yana da rauni wajan ja na huɗu yana buƙarta haɗa jiki da jiki yakan sa jariri akan fata, kisa jariri akan fatan jikin ki ka tsaye na iya motsa hankalin sa da kuma taimakawa wajan samun kyakykyawan latsawa na biyar amfani da yatsu dan farawa idan jariri baya iya kama nono sosai, za'a iya koya masa yadda ake motsin shan nono da yatsa kafin a maidashi ga nonon uwa um nan zan dakata, darasi na gaba zamu ciigaba zamu ƙara da wasu dubaru din in Allah ya yadda a huta lafiya.

Tattaunawar mu na yau ya ƙunshi dubarun cigaba da samun ishashshen nonon uwa duk da matsalar shan mama na ɗaya yauwan fitar da nono idan jariri yana da matsalar kamo mama yakamata uwa ta riƙa amfani da ta riƙa amfani da injin fitar da nono sau, sauda dama a rana kamar sau takwas zuwa goma domin kar nonon ya tsaya na biyu amfani da ciwon amfan amfani da ciwon ciwon fuska da ko hannu wajan fitar da nonon idan injin baya samuwa uwa na iya matsa nono da hannu don ta fitar dashi don ta fitar dashi, na uku kusa da jariri kasancewar kusa da jariri na taimakwawa wajan ƙara yawan nono haɗa fata da fata yana ƙara yana ƙara yana ƙara yana ƙara ruwan nono dake taimakawa samar da nono, yana ƙara taimakawa samar da nono na huɗu sha shan ruwa da kyau da cikin abinci mai gina jiki cikin abinci mai kyau da shan ruwa da yawa na taiamakawa wajan samar da nono mai yawa neman taimako daga kwararre neman taimako da neman taimako daga likita ko mai bada shawara akan shayarwa zai taimaka wajan gyara latsa, latsa nono, da samun nasara yadda uwa zata tabbatar cewa jariri na samun issashshen nono yawan yawan fitsari idan jariri yana yin fitsari sau shida ko fiye a rana yana nuna cewa yana samun issashshen nono kenan na biyu, nauyin jariri yana ƙaruwa ana sa ran jariri zai riƙa ƙara nauyi a hankali bayan sati biyu na farko zamu dakata a nan wurin da wannan tattaunawa nan gaba zamu ɗora inda muka tsaya, nagode.